Zvirwere zvodzirirwa mazuva anaya kudai ngezvirwere zvegomarara zvinouraya akadzi. Zvakadai ngeyavanoti ivo sevikalu kenza inobata zvibereko zveantukadzi. Mazuwa anaya zvakudziiririka muntaraunda ana mbuya utano ohamba eidzirira zvirwere zvakadai ngeizvi.

Kune zvimweni zvirwere zvekuti chero dai kukazwi kwaite ntamo antu haatenderwi kuzi ange ariyo asizi kuzvichengetedza ngekuti zvinenge zveizopararira pakarepo zvokonzere zvimweni zvirwere zvekuti antu adai eizoshatirwa ndizvo.

Kune zvirwere zvinoda kuti anthani eshe paanofunda kuzvikora, afunde ngezvazvo. Kuti ntharaunda nemundau dzeshe, ee kuti dzidetsereke ngendaa yezvirwere zvona izvozvo, ngekuti zviri kukonzera kuparara kweantu zuwa ngezuwa.

Kune zvirwere zvakadai ngebesha mupengo zvinorwadza andu zvekuti zvinenge zveitoda fukidzo inovhara muromo inovhika zvirwere izvozvi inodetsera kuti chirwere chisapararira.

Zvimweni zvirwere zvinopararira kubudikidza ngekugwamana Kwemakanda edu zvinosisirwa kuzi tizvichengetedze takapfeka nyeketedza kubva kune zvirwere zvona zvonazvo unobatwa ndichona unofanira kuti arapwe.

Zvirwere zvakawanda wanda zvakasiyanasiyana zvimweni zvakona tinozviona kubva mukuhamba kwedu zvinoda kurapiwa uye he tinofanire kunge teiona mitombo yekuzvirapa nekukasira tisati takuwadzwa maningi ngezvirwere izvi.

Ana eshe anokurudzirwe kuti kukaite chirongwa chokujunge mitombo wokudziirira zvirwere anokurudzirwa kuzi aendeyo ngokutiaaziye kuti rimweni remazuva unodayi churwere ichi chikazobate mwana akatisiya peyani.

Kune zvirwere zvingadai zveirwadzira antu mukati zvimweni zvacho zvingadai zveirwadzira kunyangwe ngepaganda redu, Antu eshe anosisirwa kuzi ange eizorapiwa ngemazvo uyezve zveienderana kuti unorwara ngei.

Mwana weshe mudodori unosisirwa kuzi panopiwe mitombo yekudziirira zvimweni zvirwere zvingadai zveizo kuwadza makanda edu kana utando hwedu hwemukati ange eizoonekwa aripo ngekuti tinenge teide kuchengetedza utano hwedu.

Zvimweni zvirwere zvetinosangana nazvo zuva ngezuva hazvidi kuti zvirapwe ngemitombo yekukwizira kana kuti mitombo yekupfachaidzira asi zvinee zveitoda kuti muntu aende kuchibhedhlera apuwe mutombo wemene.

Kune zvimweni zvirwere zvinopararira kubudikidza ngekusachengetedze utsanana pamwiri yedu, kunyanyanyanya pakusageza nyara uyehe tinosisirwa kunge teichengetedza utano nyanyanya tisati tarya kana teibva muchimbuzi.

Pakupafundo yezveutano hwemvura, nesanitesheni, vadzidzi vanodzidziswa uyezve veiyaeya kuchenesa mvura, nekuona kuti inomwa yakachena ere, kudzivirira zvirwere uye kuchengetedza utano.

Utano hwepashi reshe nekuona rudetsero rwekurapwa, rwakakosha ngekuti runodetsera kuti vanthu veeshe vaone kurapwa nemishonga zviri nyore. Zveiita kuti utano hwenyika, nehwe pashi reshe hupfurire nekuwanikidzwa.

Utano hwepasi rese nekuwanikwa kwekurapwa kwakakosha ngekuti kunodetsera kuti anhu veshe vawane rubatsiro rwekurapwa nyore uye kuchengetedza hutano hwepashi rese pasina unofa ngenyaya yezvirwere.

Utano hwepashi reshe hunowanikwa ngekurapwa kunodetsera kuburikidza ngezvipo zvinopuwa ngedzimweni nyika, takadetsereka maningi kunyanyanyanya pabeshamupengo 19 rainge rapedza pashi, takadetsereka ngenyaya yezvipo zvataipuw ngedzimweni nyika.

Weshe angadai eishanda muhurumende nemitemo kana kuti kune zvikwanisirwo zvavanofanira kuti ateedzere asina mutuso waanopuwa unodetsera kuti utano hwenyika yeshe huchengetedzeke .

Vebazi nemishando inoitwa unono munyika yedu. Vanokona ngezveutano pashi reshe vanotisisire kuti tigare tine neutano hwakanaka uyezve teimwe mvura yakachena isizi kusvipa.

Bato rinoona ngezveutano hwemunhu weshe angadai eirarama mundau yedu inosisira kuti antu ange eione mvura peshe-peshe pasina muthuso waanenge eibvisa zveitidetsera kuti tihambe zvakanaka.

Muntu weshe unosisirwa kuzwi awane utano, kutangira pamwana mudodori kuguma anamai ati kurei. Utano uhwu hunotangira kunyanya pamvura yatinomwa ,zuwa ngezuwa. Inofana kunge yakachena.

Kunaanamazvikokota anoita ngezvewongororo emamiro akaita hutano weantu pasi reshe, kungadai ayiita arikunyika dzakasiyana siyana, mundawo dzeshe pasi reshe wongorora kuti antu anogara zvakanaka here.

Ee mundau dzedu tinokurudzirwa kuzi tihambe tingadai teifundise kana kuti tingadai teitobhuire antu munzee antu eyi yayaya kufundisa kwakanaka he kuti muntu unogara eizviziira utano hwakakosha.

Bato rino ona ngezve utano hwe pashi reshe rinosisira kuti muntu weshe ange ane utano huno ererana pamvura yatinomwa zuva nge zuva inge yakachena yambo.

Zvibhehlera zveshe zvepasi reshe zvakabatana zvikaite chiro chimwe zvikaona kuti zvakakodzera kuti tiite kundiso inoitwa zuwa ngezuwa kana kuti mwedzi ngemwedzi kana pamwe pagore kuti antu ange eyizofundiswa ngezveutano.

Utano hwepashi reshe kungadai kuri kudziira zvirwere kungadai kuri kurapa zvirwere ,pashi reshe haro ngekuwanikwa kwekurapwa kunodetsera nharaunda nekuti kunopa kunoita kuti anhu eshe aone kurapwa uye kuderedza zvirwere.

Pashi reshe, nyika dzeshe nendau dzeshe dziri pashi panapa dzakaungana dzikaisa masoro pamwe dzikati tofanira kugadzira bato rimwe rinoona ngezveutano hwemuntu weshe unorarama pasi penyika vakaona kuti tinofanira kurapa antu mutuso uri pamhiri.

Vanhu vanosisirwahe kuti vachengetedze utano hwavo uyehe veizoona ndaramo dzawo dzeizoahambira zvakanaka vane utano vasingarwari rwari veizochengetedza he utano.

Kuzvikora zvepadera zvirikusisirwa kuti zviziye zveizofundisa amweni maererano nezveutano tsanangudzo dzeshe dzepashi reshe uyezve anhu anofanire kuti adzidze nezveutano

Muntu weshe unokurudzirwa kuzwi agare mupfungwa make musina chaanenge achigunun'una kana eifunganya zvinobaakurudzirwa kuzi agare musoro make mwakabaati hwee kwete kuti muntu unohamba eidhunya zvinokonzera kuti kumanikidzwa kweropa kurambe kuchioneka musi nenguwa.

Mabhuyo mukore unowu odetsera maningi ngekuti anhani eshe osisirwe kuzi akurukure maererano nezvaanenge eisangana nazvo zuwa ngezuwa ingadayi ari mabhuyo anodetsera kana kuti eizokurudzira kudetsera.

Hee kune antu ane pfungwa dzinodai pamweni dzeita kakudhunya mbichana. Antuwo anofana kuchengetedzwa muntaraunda anokosha anoita kuti ntaraunda inge iri ntaraunda inogarisana neantu zvakanaka. Aafani kusiiwa eingodhibana dhibana mumapato umwo ari ega. Anode kuchengetedzwa antu iwona iwawo.

Ntombi nemajaha hazvicharwari rwari ngokuti zvibhodhleya zvazara peshe peeshe mundaraunda yeChipinge zvinotove izvo zvinowedzera utano pamwe chete nekugara zvakanaka zvisina uchapa.

Antu mazuva anaya haachina nguva yekuenda kuzvibhedheya ngekuti zvakuzvi kazhinji kazvo zviri kuretu. Sakei antu akuenda kuzvikiriniki zvivakwa zveutano zvikiriniki zviri padhuze kudarika zvibhedhlera. Ntaraunda ngekupa rubatsiro zvokurapa varwere kuona zvirwere ngenguva zvobetsera kuti hutano huchengetedzeke.

Zvibhadhlera zveshe chingadai chiri chibhadhlera chikuru ndau kana kuti chidodori. Zveshe zvinosisirwa kuti zvinge zvine pakuzoti arwere anonge anonge eizode kuzoringirwa pano ngeapo panenge paine pekuzozororera.

Zvi bhedhlera zveshe zvino kurudzirwa kuzi pa nguva inenge yamuka zvirwere zvaka siyana siyana zvingadai zveirwadzisa ana eshe zvinge zveizo rapa antu pasina mutuso izvi zveizo dzivirira he ana eshe .

Zvibhehlera zveshe zvinofanira kunge zvakaakwa zvakanaka uyezve zveichengetedza utsanana kunyati muntu eirwapwa aonewo ndau yakachengetedzeka uye yakashambidzika.

Muzvibhadhlera murukurudzirwa kuzi munge munehe mamweni mapato anozohambira vantu ndau ngendau. Kuitira kuti zviite nyore mukurapika kweantu ngekukurumidza. Kubeni dzimweni dzenguva muntu ungadai eirwara nechirwere chinoda kutozi aonekwe ponapo-panapo pasina nguva.

Zvibhajeya zveeshe zvemundau dzeutano, zvinodetsera ere ndau ngekupa kurapwa kwekutanga ,kuona zvirwere ngenguwa ,uye kudetsera antu kuchengetedza utano hwavo, kuti anhu agare akagwinya.

Muntu warwara unofanirwa kuti ende kuchibhehlera kuti opuwe mutombo yechiyungu imwe inofanirwa kuwanikwa zvibhehlera nemutuso iri pashi uye zvibhehlera zvinofanirwa kubatsira vantu veshe pachena.

Dzidzo dzehutano dzinokosha ngekuti dzinodzidzisa antu kuchengetedza muviri wavo kuchengetedza nharaunda dzavo Kuchengetedza amuna avo veshe dzigare mhuri yavo igare yakagwinya maningi.

Andani eshe achiri kutange kufunda ungadayi urimututu wakaite ekudini, asi asi urikukurudzirwa kuti ufunde ngezveutano kuitira kuti nyika yedu iwane madhogodheya akadai kuwanda, kuti tidetsereke panyaya dzeutano dzino.

Andani ese anosisirwa kuti afanofundiswa maererano ngezvemabhuku chete. Asi aitehe aifundiswa nezvehutano kuti zvinyatso kundxoka mundxondo dzawo.

Antu anosisirwa kuti afundire kuita basa rekuite chidhokodheya kuti ndau yedu ione vantu vakati wandei kuzodetsera mukurapa nezvirwere zvingadai zveizoshupa vantu.

Muzvibhadhlera murikusisirwa kuzi munge muchidzidziswa vantu mabasa vanenge vabva kuzvikora, uyehe muntu veshe uri kuchikora unosisirwa kuzi ashande nesimba. Maererano ngezveutano kuti betsera kuti utano hwenyika hubeke.

Muzvibhedhlera mane michina yakasiyana siyana imweni yakona inodetsera mukuongorora nemarenje anenge eirwadza kana mundani munenge meirwadzira nemukati ikozvino vantu vodetsereka panyaya yona iyoyo.

Ku zvikora zve dera kunozi muntu weshe unofanira kuti afunde kunyanya nyanya vanoona ne zveutano vanofanira kuzi vafunde asi vanofanira kuzi vazo bvisawo kamutoso kadoko kuitira kuti mituso imweni itenge zvingadai zveizo shandiswa muku funda kwavo.

Vanoita ngezveutano mazuwanaya vokurudzirwa maningi kunyangwe nehurumende yedu yosisira uyehe yeitsinhira kuti antu ngaafunde ngezveutano ngekuti zvikafu zvimweni zvotorya zvinematambudziko anokonzerwa zvirwere.

Mitemo yehutano, yekuziisa antu inodetsera maningi. Inodetsera pakuti inodetsera nharaunda nekuziisa antu nzira dzekuchengetedza utano, utsanana uyezve nekuchengetedza ana kuti asabatwa ngezvirwere.

Mitemo yeutano yekuziza antu yakakosha ngekuti inobetsera kudzivirira nekudzidzisa nezvekuchengetedza utano hweana nehweantu. Kuti ana mai anokurudzirwa kuzi asapaana zvakati, izvi zvinobetsera kuti ana hacharwari-rwari ana akugara ari heuti ane utano hwakanaka.

Utano hwaantu hunochengetedzwa ngemitemo, inoita kuti hutano hweantu hugare hwakati mhoryo kunaka, ngekuti antani amweni angangorarama eiti chero zvazvaita, eya azvikurudzirwi zvona izvozvo. Muntu anenge eikurudzirwa kuti agare ane utano hwake.

Vantu vane mitemo yavanosisirwa kuti vateedzere muneraramo yezveutano uyehe yavanenge veizosisirwa kuti vachengetedze veifundiswa pasina mutuso wavanobvisa uyehe vanosisirwa kuti varapwe pajekerere.

Kune mitemo yakaiswa ngevehurumende inoita kuti antu achengetedzeke utano uyezve inodzivirira zve kuti antu asadzvanyirirwa pautano hwavo zvichiita kuti antu agare ane miiri yakagwinya.

Antu pese anofanira kuti afundiswe, maererano ngezveutano huriyo mazuwa anaya, kuti amweni edu anenge eirarama upenyu hwekuti anenge ari pamitombo yeanenge eimwa, uyezve anofana kufundiswa pasina muthuso.

Zvibhohleya nemaaofisi ekurapa zvinodetsera ndaraunda ngekupa kurapwa kwevarwere nekuona zvirwere kuchengetedza nharaunda kuti usarwara uye kuchengetedza hutano hwevantu mundaraunda uchichengetedza he mararamiro evantu.

Kune mhatso dzekukurumidza muzvibhehlera nenzvimbo dzekurapa zvinobetsera nharaunda kuti anhu abetsereke varwere vanekukuwara kana zvirwere zvinoda rubetsero ngekukurumidza zvichichengetedza upenyu hweantu

Zvibhedhlera zvakasiyana-siyana munofanira kuti murapwe antu ngemazvo, uyezve pachena, uyezve antu anofanira kuzwi ange eibhadhara mutuso iri ngechepashi uye pajekerere muntu weshe akaningira.

Ndau dzeshe munofane kunge mune zvibhedhlera zviiri, zvitatu nezvirongomuna. Zvinoita kuti antu angadai rizorwara nguva dzisidzo, pangadai pari pakati pemadeekoni muntu ange eizorapwa ngenguva.

Zvibhedhlera zveshe zvinosisirwe kuti zvinge zveirapa muntu weshe pajekerere pasina muthuso wakakura maningi uye hee vantu vanofanira kupuwa mutombo zvisineni nekuti uyu ndiani uyu ndiani veitidetsera veihamba.

Muzvibhadhlera mweshe munosisirwa kuzi munge meizooneka mune ana eshe anodai eifunda uyezve veifundiswa mabasa kurapa vantu uyezve veizodetserana pa antu vanenge veirwa.

Zvipatara zvese zvinosisirwa kunge zveizodetsera vantu vangadai vane marenje asikakoni kuhamba ega kana kuti angadai anenyara dzisinganyasi kushanda zvakanaka. Zvipatara zvinosisirawo kuzi zvinge zveizo detsera antuwo zvisina mutuso.

Zvibhehlera zveshe zvirikukurudzirwa kunge zveizopa antu shandiso dzekuvhara kuhope zvinobetsera kudziirira kupararira kwebesha mupengo.

Zvibhehlera zvese zvinosisriwa kuti zvirape muntu weshe pasina mutuso uyezve pachena kuitira kuti ruzhinji rweshe rwuone kukosha kwakaita chibhahlera. Zvinosisirwahe kupa antu mitombo inorenderana navo.

Muzvibhedhlera munofanira kuti muite vashandi vakati wandei kuti zvibetsereke panguva yekuti antu anenga eirwara ngechirwere chanetsa muntu weshe chakadai ngebesha mupengo ringadai reizoshungurudza muntu weshe .

Zvibhedhlera zvino sisirwa kuzi zvinge zvine movha dzinozo detsera muku hambisa avo vanenge vane zvirwere zvingadai zvisinga zokoni kurapika panguva yakona iyoyo pa chibhedhlera chona ichocho chodetsera muku hambisa antu vona.

Zvibhahlera zvese zvinosisirwa kuti zvinge zvine magwaro azvinochengetera zviro zvine ngezvaitika pazvibhahlera ngenguwa dzese zvinofanire kunyorwa pasi kuti zvizodetsereka apo pazvinenge zvodiwa.

Zvipatara zvese zviri kuakwa mazuwa anaya nezvagara zviriyo kudhayakwo zvinosisirwa kuti zvinge zvine michina inozoongorora uye hee neinozorapa hee antu. Zvisina mutuso uye he ichirapa nemazvo ichidetsera kuti antu agare akapona uyezve ane utano.

Kurapwa zvirwere zvemukati mwemiri pamwe negomarara kunobatsira nhanharaunda nekudzivirira kufambira mberi kwezvirwere, kurapwa ngenguwa uye kuchengetedza upenyu hwavantu kuti vasafa.

PaKurapa zvirwere zvemukati mwemwiri. Vadzidzi vadzidzira pamwe nana chiremba kuti vazwidise veiyaya zvirwere zvakaoma kuona nekuporesa zvirwere nemanemazvo uye kuchengetedza utano hwaantu muntaraunda .

Kurapa zvirwere zvemukati mumwiri pamwe nekurapa gomarara kwakakosha. Ngekuti kunodetsera kuona nekuporesa zvirwere zvinobata nhengo dzemukati mumumwiri, uye gomarara uchita kuti vantu vaone hutano hwakanaka.

Kurapa zvirwere zvemukati mwemuviri kunodetsera maningi munharaunda ngekuti kunoambisa kunovimbisa varwere kurapwa ngenguwa kuona zvirwere zvakaoma uye kuchengetedza utano hwawo peshe peshe.

Mitombo inokurudzirwa kuzopuwa murwere inokurudzirwa kuti azopuwa kuti store wona uwowo ngeve kuchi bhehleya mitombo inokona ngezvekurspwa kwemukatinfiko kunozoita kuzomutsa matambudziko kana akasaita ngemazvo.

Kune antu angadai eirwara nezvirwere zvemukati zvinoda kuti zviongororwe vanenge veizopiwa mitombo inoenderana nayo inoita kuti vadetsereke vagare utano hwawo hurinani, dangani zvingaite nani.

Antu azhinji arikuonekwa ane zvirwere zvakadai ngezvemwoyo zvinorwadzira ngechemukati zvekuti kubanze aungaoni kuti unorwara asi mukati unenge weirwara. Zvorapika muzvibhedhleya mwedu umwu ngekuti ana mazvikokota arimwo akafunda maningi.

Munthu ungadai eirwara ngechirwere chemukati, ungadai eizwa mundani mweasikazwisisi, unosisirwa kuzwi aende kuchibhedhlera, ondoongororwa ngeanozvikona, uyehe, kana peidiwa mitombo inokodzera, opuwahe pasina muthuso.

Vanorwara ngezvirwere zvemukati haachahlupeki nekuswera eibaiwa-baiwa. Kungoenda pamuchini oongororwa, oonekwa chirwere opuwa mutombo unoenderana ngechirwere.

Muntu weshe ungadai weifunda ngezveudhokodheya unofanira kufundiswa mayererano nekurapa zvirwere zvinorwadzira mukati nezvirwere zvingadai zveirwadza muganda remene kuti muntu weshe azooneka eirapika.

Zvibhadhlera havachangorapi zvirwere zvinorwariwa pachena-chena, asi vaakurapahe kunyangwe nekurwara kwemukati. Kungadai kuri kurwara kwemwoyo kana kurwadzira marenje ngechemukati.

Kune imweni mihlobo yezvirwere zvisingadi kuti muntu arapwe ngemadhogodheya. Asi atoona anoona ngezvemabhuyo ehutano venenge veibhuya neve veizokubvunza. Ivo veiyaiya zvavanenge veibvunza zvine zveida kupingirwa nemhando imweni.

Kubatwa ngezvirwere zvingange zveibata antu kuchibhedhlera. Azvidi kurapwa ngemitombo asi zvinenge zveida kuti muntu ane zvishandisiro zvekuti unorapika ari ega kumhatso. Ozoteedza zvinonga zveidiwa eizvishandisa.

Marabharitori neexreyi anodetsera ndaraunda nekuti anoona maronda nezvimwe zvirwere zviri mukati mwemwiiri wemuntu zvichiita kuti zvirwere nevarwere varapwe ngenguva uye utano hwavo huve hwakanaka.

Marabharitori nenzvimbo dzekuongorora zvirwere kumadzidzisiro evana evana chiremba zvakakosha. Ngekuti zvinobatsira anachiremba kudzidza kuona zvirwere zvemazuwa anaya nezvekudhaya nemazvo. Uye kusarudza kurapwa kwakakodzera kuantu.

Zvi bhodhleya mo kurudzirwa kuti muite ma rabhoritori nzvimbo dzoku ongororera zvirwere zvaka kosha ngekuti zvino detsera kuona zvirwere ne mazuva ano zve mazuva ano nemazvo kuitira kuti varwere vapiwe kurapwa kwaka kodzera ne mitombo yaka kodzera.

Munharaunda kana kuti mundau dzekurapirwa mwanakira chiro chimwe zvinoita kuti zvibongwe. Zvoda kuti zvibongwe. Mwane midziyo yekuongorora ndiyona yotidetsera maningi mukore unowu.

Mwatinoseenza zuva ngezuva, kunyanya mwatinoseenza teisumudza zviro zvinoti remei nyara dzedu dzingadai dzeirwadziwa ngechemukati asi atizvizwi asi muchina inoongorora yatinoona kuzvibhedhlera inotobazveneka zveshe zvobabuda pachena.

Munhu ungadayi akuwara murenje kana kukuwara nyara mutsaona kana kuti watakwa, madziso edu aangazvikoni kuzviona zvona izvozvo. Panenge peitode kuti pashandiswe michini kana kuti kuseenzesa madhokodheya anenge eitozviziya zvona izvozvo.

Muzvibhodhlera mundau dzeongororo mwodetsera mazuwanaya ngokuti imweni mitombo yotogadzirwa mwona imwomwo antu achisidzwi kuenda kuchitoro chinotengese mitombo otopuwa unenge wagadzirwa kudhayako.

Muzvibhahlera mazuwa anaya mobetsera maningi ngokuti maane mbatso dzeongororo unoongororwa dzingaa ngazi ingaa antu emene kuonekwa kuti chirwere chamboita kuti ugume panapa nyamashi chimbori chiinyi.

Zvibhadhlera zvinofanira kudetsera vantu veshe pasina mutuso ngokuti ndaramo yakakosha muntu afani kupetuka kanyi asina kudetserwa ngokuti ashaya mari zvinoita izvo kuti nyika yedu izobudirira.

Ndau dzinoita zvokuongororwa indau dzinofano kugara dzakachengetedzwa, ngokuti dzimweni dzenguwa, antu atizi kufunda ngezvekuongorora, ingaa ngazi, ngeantu emene, anodaro asikazii mashandisirwo anoitwa mishina yakhona.

Kune ndau muzvibhedhlera dzinongororwa kunyanya-nyanya ngazi dzeantu anenge asikazwi zvakanaka. Ndopadzinoongororwa dzinofanira kunge dziriko ndau dzona idzodzo. Dzinonobetsera maningi kuti muntu orapiva unorapiva ngemazvo.

Munzvimbo dzeongororo dzinoongororwa kunyanya ngazi dzeantu vanenge varwara dzinosisirwa kuti dzinge dzeizouya nemishini inonyatse kuona zvemenemene inozoita munhu kuti paanozorapwa muntu wakona enge eizorapwa ngemazvo.

Utano hwaanhukadzi neana hwakakosha ngekuti hunotidetsera kuchengetedza upenyu hwaanamai neana. Hunobatsira pakuchengetwa kwaanamai panguwa yekuzvitakura uye neyekuzobereka ,pakusanduka uye pakurera vana kuti vakure vane utano hwakanaka

Akadzi akazvitakura angadai ane mimba kana ane ana ari pamaoko. Hutano hwawo hunokosheswa maningi ngekuti hunoda kuchengetedzwa upenyu hwamai panguwa yekuzvitakura, pakusununguka uye pakurera vana zvichiita kuti vakure vaine utano hwakanaka.

Muntu weshe une mwana wake ungadai eirwara unosirwa kuti aende kuchibhedhlera kana vane zviyayiyo vanohloiya ngemadhokodheya akafundira basa ravo ngekuti vakamuchengeya vemene ungai eizorwara zvekuti unozotisiya.

Muzvibhedhlera munosisirwa kuti munge mune nzvimbo dzinorapirwa ana ega asizi kusanganiswa neantu akuru atsamuka zvinoita kuti pakurapwa kwakona pakupuwa mitombo ana apiwe mitombo yezera rawo.

Vakadzi kana ndombi dzinenge dzakazvitakura vanosisirwa kuzwi vabatwe zvakanaka kunyanya nyanya muzvibhadhlera voenda komboongororwa nana mbuya utano kuti paanozosununguka asununguke zvakanaka.

Ana mai wshe angadai ane mucheche munyara dzichiri kuyamwa vanosisira kuzi vange veichengetedza utano hweana iwona uyehe hwao utano hunotangira pakuroite utsanana samai.

Zvibhedhlera zveshe zvemuntaraunta yeChipinge Dhisitirikiti, zvakabaironga chirongwa chakanaka maningi chekuti ananyamukuta nanachiremba ahambire anamai naana anoda kurapwa nekupuwa mitombo yekudziirira zvirwere.

Madhokota vanoona ngezveutano nana mbuya mutekede vanosisirwa kuzi vange vakawanda ngekuti vakaite vashomanai apa tiri kuwandudzwa senyika zvinozotiitire dambudziko.

Anamai eshe angadai akadzitakura kana kuti vanenge vane vana vadodori vanosisirwa kuzi vapuwewo kodzero dzakona dzekunge veizobatwa zvakanaka ngekuti nguwa yanenge ari inguwa inenge yakakosha maningi.

Zvibhedhleya zvinosisirwa kuzi zvimboita zveiunganidza antu eshe nemadhokodheya eshe maererano ngemukufundisa antu mukuchengeta ana eshe nemukuarapa anenge arwara.

Ana eshe anosisirwa ,akange angozwa pati fii anosise kuzivarumbe kuzvibhahlera zvisina mutuso kuti mubereki ungazi ungabvisa .Zvichideterahe kuti muntu agare anehutano hwakanaka.

Midziyo yekurapa yakakosha nekuti inobetsera kurapa arwere nemazvo kuona zvirwere kuita kut kurapa kuve nani kuve nyore kwakachengetedzeka uye antu asasangana nematanbudziko ekuti washaishwa kurapwa ngekuti waseenzeserwa maturuzi asiriwo pakurapiwa ayiwa antu anofana kurapwa ngemwawo saka zviro izvi zvinotibetsera maningi.

Muntu weshe arikukurudzirwa atenge midziyo wekukona ndiwo kumanikidzwa kweropa Kana kuti BP nekuti kuzvibhedhlera mazuva anawa kungadai kwakawandirwa nezvirwere zvadai kuwandudzwa kudai Saka zvinezvi muntu anenge eizvionera Ari kumbatso kwake eizoenda kotenga mutombo eizvirapa pachake.

Zviro zvehutano zvemazuva anaya zvekuisira zvinogadzirwa neantu zvisiri zvaanowonapo zvakakosha ngekuti tomboti munhu waita tsaona murwendo oguke nyara oyisirwe imweni, hapachina nguva yekuti aite zvekumoneredzwa ngemachira ,waakungoisirwa zviro zvekungoti maoko ake urapike uripanzvimbo yakanaka, kwete kumbosunga sunga ngemachira zvekudhaya.

Kuzvibhadhlera antu ohambidzana ngenguwa yavanoti tekinoroji muchiyungu iyi mi iyi midziyo yechizvino zvino yosenzeswa muchibhadhlera kuita kuti antu arapwe ngenguwa uyezve zvirwerw zvikasire kuoneka zvakadai zvezvirwere zvakawandika zvakadai ngegomarara zvinokasika kuoneka zveichengetedza utano hwaantu.

Kune antu ane matambudziko akasiyana siyana ringaa remazino, ringaa remusoro, ringaa remurenje. Mazuwanaya muzvipatara hazvichanetsi kurapa ngekuti mwane ane midziyo yekuita kuti antu arapwe zvingadai zviri zvigero zvingadai zviri zviini antu orapwa mazuwanaya muzvimba.

Muntu weshe uri kukurudzirwe kuti afunde maererano ngezveutano ngekuti dzimweni dzenguwa azvidi kurumbe kuchibhadhlera korapwa zvoda kuzviitira wega mumphatso zvisina dhokoteya kana umweni unoda kukudetsera wongoita wega kudai ngemuntu wadzipwa azvidi kurumbe kuchipatara zvoda kuti muntu amwiswe mvura zvotopera.

Midziyo yekurapa yakakosha ngekuti inobatsira vana chiremba kuona zvirwere nekubatsira kurapa varwere kuti vapore ngekukurumidza kuitira kuti hutano huchengetedzeke munharaunda dzedu tirambe takagwinya.

Medhikawu apulayenzi dzakakosha ngekuti dzino batsira pakurapa varwere uye kubatsira kuti vanyatso pora dzino shandiswa nevana chiremba kuona chirwere neku batsira muku rapa zvirwere zvakadai .

Kudzidza kwakakosha nekuti kunobatsira kuti vanhu vazive maringe nezvekurapa uyezve nezvekuchengetedza hutano hwevanhu munharaunda, uyezve nekuti hutano hwevanhu hurambe huchienderera mberi vanhu vararame zvakanaka maringe nehutano.

Midziyo yekurapa ndiyona inodetsera maningi ngekuti inoita kuti varwere varapwe ngemazvo, kuona zvirwere zvirimukati meantu uye kuchengetedza utano hweantu. Zvinoita kuti antu arapwe ngemazvo.

Midziyo yatinoshandisirwa muzvibhedhlera yakanaka ngekuti imweni yakhona inotidetsera kuti tidzoke pahutano hwedu hwekudhaya kuburikidza ngekuti tinenge tarapika puburikidza kweiyona midziyo yakhona.

Zvibhahlera zvinotarisirwa kunge mune midziyo yekuzoti ana angadai anemazera marongomuna azenge eizotambisa paangadai aripanguva yekupora, yekurapwa.

Hurumende inoonekwa yeitenga midziyo yekushandisa muzvibhedhlera inoseenzeswa mukurapa antu eshe uyezve zvodetsera kuti antu arapwe ngenguwa, midziyo yakatengwa ngemituso yakawanda maningi asi anhu anenge eidetserwa mahara.

Muzvibhedhlera moonekazve muchina inoona ngezvekurarama kweantu kudai ngeantu anohamba eirwara kudai ngeantu anenge ane murenje inorwadza zvoonekwa pamuchina kuti zvakamira sei kuti zvionekwe kuona kurapika.

Michina yese ingadai yeidetsera mukurapa nemukudetsera kuti anthu aone utano hwakanaka yokurudzirwa chibhadhlera chega chega chinge chinayo zvekuti zvidetsereke kurapa anthu.

Kurapwa wemazuana musi kwanyore peya ngekuti muntu achasweri eimirirs mazuwa kuti chirwere chake chibudiswe pachena wakungogarawo mazuwa mashomanana kana kugara nguwa chidokodoko ngenya yekuti muchina yawanda inorapa.

Mudziyo anosenzeswa muzvibhehlera inodetsere kuti utano urambe hwakachengetedzeka kunyanya nyanya idzo nguwa mundu unenge erwara nezvinonetsa idzo unoda rapwa nemushina.

Michina yooekwa muzvibhadhlera yakawanda wanda inotidetsera ngekuti anthu anenge eizorapwa ngemazvo uyehe pasina mutuso wakakura maningi anthu otopora pasina mutuso wavanenge vabvisa wakareba.

Zvimweni zviro zvetinenge teizi titenge kunyanya-nyanya tarwara ngezvirwere zvingadai zveirwadza marenje, kana munyara kunyanya. Tinozi titenge zviro zvinenge zvine mituso iri ngechepadera-dera asi zvirozvo tinozoona kuti zvinge zveizotibetsera zvinoshandahe kuti tikasire kupora.

Mazuwa anaa anhu odetsereka muzvibhedhleya munhu anorwara aachasweri eisungwa ngemachira kune muchina inodetsera kuti apore uyezve inonasira kunyangwe nemabhonzo aende mundau.

Imweni midziyo hatiziye mishando yakona asi tinoziye kuti inobetsera mukurapa zvirwere zvakawanda-wanda, uye zvakasiyana-siyana. Zvozobetsera mukuchengetedza utano hwedu seantu anogara mundau yakachengetedzeka.

Zvimweni zvatinozopuwa kuchibhadhlera zvine makunge tarwara maningi zvinotidetsera kuti zvinozowandudza maningi ndaramo yedu zvakanaka uye ngenzira dzakasiyana siyana.

Michina yaayo mazuwa anaya yodetsera antu kupona kuzvirwere uyezve imweni inodetsera kurapwa kwezvirwere tinoona zvirwere, mitombo mizhinji yakhona toyipuwa mahara pasina mutuso.

Zviro zvekushandisa zvinodetsera anthu angadei ane marenje anorwadza neasizi kuita zvakanaka anofanira kutengeswa muzvibhadhlera ngemutuso uri pashi pachenahe kwete zverweseri kuti aone kudetsereka zvakanakisa.

Kuzvibhadhlera antu aachashandisi madziso akhona ee ashamaseenzesi madziso kuti angawo Kuti aone zvirwere oshandise muchina inoongorora peshe peshe muntu otodongorewrwa otone kuti une chirwere chiri kwete kushandise dziso remene.

Imweni michini inodzeserwa zvemadhiri aya imweni yakhona inodetsera imweni yacho tinone Mushando yakhona ngekuti imweni inotipa ee pundutso inoti detsera mukuona zvirwere zvedu imweni haibudisi zvemene mene.

Midziyo yekurapa ndiyona yotibetsera muntaraunda mwedu mundau mwedu mwatinogara. Yotibetsera kuona zvirwere ngekukurumidza, uyezve yotibetserahe kuti muntu akasire kupora. Kudai ngekuti muntu vakuvara murenje zvobetsera kuti muntu akasire apora ngekuti murenje vake unonga vakagukuchirwa. Kuti usahamba veingo hamba-hamba ugare uri panzvimbo.

Muzvibhedhlera pane michina yakati vandei inobetsere mukuongorora antu anenge ane zvirwere zvemukati umweni angadai akuwara nechemukati pakati petsaona dzinenge dzadai dzaitika .

Kune dzimweni dzenguwa dzinoda kuti muntu Akuwara kana kuti eirwara asahndisirwe maturuzi angadai eizokodzerwa kuti Akasire kupora uyehs arapwe nemazvo kune mutuso wechepashi.

Muzvibhadhlera munosisirwa kuzi munge meizoonekwa ashandi anozoshandamwo akawanda uyehe eizotishandira ngemazvo eipuwawo kamutuso kakhona kadori dori.

Midziyo yatinoona ku zvipatara imweni yakona tingadai tisika ziii kuti ino senzesei asi imweni yakona tinodaro teiziya asi zhinji yakona tinozi tifane kuziya kuti inoshandei kuti tidetsereke paku rapiwa.

Midziyo inoshandiswa kuzvibhahlera imweni yakhona yanenguwa yei senzeswa zvekuti imweni aichakwanisi kuona zvimweni zvirwere zvingadai zveiburwa zuwa ngezuwa kudai ngebesha mupengo adai kuwanda.

Muzvibhedhlera mowanika midziyo yeshe yeshe detsera nguwa nemukuwo Mukurapa antu maererano nechirwere chinenga chine muntu panguwa yacho ringadai riri besha mupengo kana kuti anga dai ari manaija oongororwa ngemichina.

Midziyo yeshe inosenzeswa kuzvibhedhlera imweni yakhona zvinodayi yapuwa kubudikidza kuti panevamweni vazwirawo tsitsi opawo midziyo asi ngendaa yekuti imweni inobhadharwa saka vantu vanofanira kuti vabhadharewo mituso kana varapiwa.

Amweni antu anosisira kuti anenge eizopinda mumitambo yakasiyana siyana kuti detsera kuti muiri yedu igare yakagwinya isabatwa ngezvirwere zveshe zveshe uyezve kuzvibhehlera kune basa shomane kuti tigare time utano.

Zvimweni zviro zvatinosangana nazvo zuva ngezuva tingadai teingopfudzana nazvo mumapato tisingazii kuti dzinoshandei .Imweni mituso yetinozobhadhariswa kuzvibhedhlera tisikazii kuti inoshandei. Imweni yakona inoshandiswa kutenga midziyo yekurapisa.

Midziyo yeshe ingadai yeidetsera muzvibhedhleya yokurudzirwa kuzwi zvibhedhlera zveshe zvinge zvinayo uye kurapwa kweantu kuve nyore uyezve kuitwe ngemwazvo.

Zvimweni zvirwere azvidi mitombo yakadai ngemapilisi kana yokudusa asi inotoda kushandisirwa kana dzingadai dziri dzokunamirwa kana kusunga muwiri kuti tirapike.

Zviro zveshe zvingadai zvashandiswa muzvibhedhlera zvisngachadiwe zvinode kurasiwa zvinosisirwa kuti zviraisiwe munzvimbo yakakodzera uyezve mungadai meyirasirwa zviro zvacho munge muri munokodzera zve.

Mundau yedu yeZimbabwe nyika yedu yotenga midziyo inozodetsera muzvibhedhlera kuti anthu aoneke zvirwere zvawo aoneke paangadai eikuwara zvinoita kuti anthu arapwe nemazvo kwete zvekufungidzira fungidzira zvekudhibanise zviro kungoti zvibatane aiwa anthu ngaarapwe ngemwazvo ndozvinotaure michini.

Kune midziyo imweni ino isikashandiswi muzvibhadhlera, asi inondopuwa mwene wechirwere, ngekuti dzimweni dzenguwa inenge isikadi kuti igare kuchibhadhleya, asi atogara nawo iyena, kuitira pakuti kupora kwake kukasire.

Muchina ino detsera muku rapa iri kutengwa zuva nge zuva kuti zvidetsere kuti rapa apo pa tinenge ta sangana ne dambudziko ingadai yeku rwarirwa kana kuto rwara tese tirisu wona.

Muzvibhehlera munokurudzirwa kuzi mushandiswe midziyp yepamberi mbichana inoita kuti zvidetsere mukukasira kurapa antu nekupuwa mutombo chaiyo chaiyo yemene inoita kuti muntu arapike.

Midziyo imweni inodai yeishandiswa muzvibhadhlera inobaa dhura zvekuti muthuso wakona imweni ukaitarisa unotenga movha mirongomonya nekuda kwemudziyo umwe bhati unozobetsera vantu vakawanda kudarika movha idzona.

Mbatso yega yega pa muzi wega wega pano simbisirwa kuzi pange paine muntu umwe kana ayiri ano kone ku shandisa zviro zveku rapisa zvinga dai zviri zvigero kutoti muntu aka kwara pa kasire ku onekwa nzira yekuti munhu adetsereke asati abuda ngazi yaka wanda maningi.

Imweni midziyo inooneka kuchibhadhlera inodetsera kunyangwe mukuongorora utano hwemunhu hwemukati. Amweni anodaro akakuvadzwa mapapu, asikakoni kufema zvakanaka. Inodetserahe kuti muntu arapwe ngemazvo.

Mitombo yemazuva inodetsera nharaunda nekurapa zvirwere zvakasiyana siyana kuona zvirwere kukurumidza uye kuchengetedza hutano hwevantu kuti vasaramba veirwara rwara uyezve vantaii veshe vawane kudetsereka nguwa ichipo.

Antu achakurudzirwi ashandise mitombo yemidzi anokurudzirwa aende kuchibhedhlera opuwe mutombo wemazuva anawa inoita kuti muntu apore asaramba eirwara ndizvona.

Tikaningira mazuva anaya, antu ashomani achikudududza mitombo yakadai ngemaphiritsi. Antu oshandise mitombo iyi yekuite kudududza ngekumwa kana kuita ekupfachaidzira yaanoti iyo supureyi. Ntaraunda yakubatsirwa kudziirira zvirwere zvakadai ngefururu, kubudikidza ngenzira iyi.

Mitombo yemazuva anaya yakakosha nekuti inobetsera pakurapa zvirwere, kuona chirwere nokukurumidza, uye kuchengetedza utano hwevantu vachishandisa nzira dzakasiyana-siyana dzesainzi nemichina yemazuva ano.

Zvirikudhloka andani voye muchindau pamare chindau ngachienderere mberi. Tiita teimwa maphirizi anorwara ngatiende kuzvibhrdhleya handizvo ere andani voye, eya pamberi nechindau chindau chakanaka chakabanaka.

Maphirizi odetsera maningi mundarawunda mazuwanaya ngekuti anopa varwere mishonga yakarurama ichivadetsera mukurapwa zvirwere zvakasiyana siyana. Zvinga zvechikosorwa, zvinga zvegarawa, maphirizi odetsera maningi.

Mitombo yamazuva anaya yakakosha ngekuti inodetsere pakurapa zvirwere zvakasiyana-siyana. Kuona chirwere nekukurumidza uye kuchengetedza utano hweantu munharaunda kuti antu agare aigwinya eihamba asina chinovarwadza.

Mishonga yemazuva ano yemvura yakakosha ngekuti irinyore kunwiwa uye inodetsera kuti mutombo upinde mumuviri ngekukurumidza kuti ubatsire pakurapa zvirwere uyezve kuti munhu asadududza mapirizi nekuti dzimweni nguva munhu anorutsa nendaa yekuti amwe mapirizi asina kumuitira zvakanaka.

Mishonga yemazuva ano yakakosha ngekuti inodetsera pakuona nekuporesa zvirwere vechishandisa nzira dzakasiyana-siyana dzesainzi nemidziyo yemazuva ano. Zvichiita kuti antu neana vamweni ave neutano hwakanaka.

Mishonga yemazuwa ano maererano nekudziirira kusarura yakakosha ngekuti inorapa anthu eshe zvakaenzana pasina kusarura ruwara bvudzi kana maririro ngekuti dzimweni nguwa inodai yeiti kuanthu atsvuku yorwarisa kuanthu atema yeiporesa, hino mishonga yemazuwa anaa yodetsera kuti munthu weshe orapwa zvakafanana kuzvibhodhleya.

Mitombo iriyo mazuva anawa yodetsera neandani eshe veidai veirwara zvirwere zvisingarapiki ngemitombo yekudhaya zvodetsera kuti vantu vararame vane utano hwakanaka.

Mitombo yemazuwa ano aya yodetsera kurapwa kwe zvirwere zvakadai ngemarenje anodai kunesa mazuwa ano, nengazi inenge yeimanikidzwa zvorapiwa ngemitombo iriyo mazuwa ano.

Mitombo yemazuva anaya, ndinoidira kuti inorapa muntu ngekukurumidza pasina kumboona nguwa yekuemera kuti amboita zvirinani, inotorapa ponapo ponapo muntu eitopora.

Mitombo iriyo mazuva anaya, imweni yakhona inorapa zvirwere zvakasiyana-siyana, asi imweni yakhona haishandi mumwiri mwedu ngekuti inenge yeizoda mitombo yetinozogadzira tega temene inobve kumashakani nemakwati kuti tigadzire guchu.

Mitombo yemazuva anaya imweni yakonayo kuite ekumwa, mizhinji yacho ngeye kurapa besha ngekuti mabesha acho awanda ngekuti rimweni unozwa reipuwa bizo rekuti besha mupengo wotoona kuti zvirwere zvakona zvawanda.

Mitombo iriyo mazuva anawa imweni yakona yodetsera nekurapa antu zvirwere zvakasiyana siyana zvoita kuti antu adetsereke uyehe arapike Ngekukurumidza uye akasire hee kupona.

Mitombo yaayo mazuwaanaya inoshatire chiro chimwe yekuti inokonzere zvimweni zvirwere ndabeni zviro zvakazviatira zvomuswa ngendaa yazvo zvinoita kuti anthu asasadakarira kuishandisa.

Mutombo iriyo mazuwa anaya yokurudzirwa kuti muntu weshe ungadai eirwara ange eizoiona muzvibhadhlera kana muzvitoro zvinotengese mitombo kudetserahe kuti antu akasire kupora.

Mitombo yemazuwa anaa imweni yakhona aikurudzirwi kuti muntu weshe weshe angoipuwa Kuti imweni inenge yeida kuti dhokoteya atange ai aikurudzira kuti muitore kuti inodaro yeizodhaka.

Mitombo yechiyungu inofanira kuwanikwa muzvibhedhlera ngemithuso iri pashi uye zvibhedhlera zvinofanira kudetsera vantu veshe pachena usina mithuso yakareba maningi murikuzviona

Zvirwere zvakadai izvii ngemadziso zvaane mitombo wakona wekuti wandu anenge eyizowuyusa mudziso umwo kwete kumwa ari mapiritsi wotodusa murimu dziso dziso rako rotopora.

Mitombo yeshe yekutengeswa mungadai muri zvitoro zvinotengesa mitombo kana kuti ingadai ichitengeswa kuzvibhadlera inofanire kunge ine mixuso iri pashi uyehe zvinofanira kutengeswa pachena pajekerere kuti muntu weshe ahanire.

Kune antu anenge ane ropa rine reimanikidza kuhamba mumwiri, vanenge veizopuwawo mitombo iriyo mazuva anaya inodetsera kuti ngazi yawo inge yakaema zvakanaka. Mitombo iyi vanoipuwa ngemituso iri ngechepashi.

Mitombo yeshe yemazuwa anaya yakabaanaka maningi ngekuti muntu ungadai eirwara ngechirwre chaasiri kuziya kuti chiinyi asi mitomboyo inodetsera kuti inorapa zveshe imweni yakona imwe inonga yeirapa zvirwere zvakati wandei zvimweni zvinonga zviri zvirongomuna zviri pamunhu umwe zvinorapika nemitombo yaayo mazuwa anaya.

Mitombo iriyo yemazuwa anaya imweni yakona irikugadzirwa kuishandisa kunyange mitombo yekudhaya ingadai ngemashakani, ingadai ngemidzi kana makwati akona kudetserahe mukugadzira mitombo iyona.

Mitombo yayo mazuva anaya imweni yakhona aiiti zvekumwiwa kana kuita zvekujungwa majekiseni asi imweni yakhona unotoiisirwa mungazi matambo anopinza ngazi mumwiri kudetseredza kuti muntu apone ngekukurumidza.

Zvirwere zvakadai ngemarariya zvinokonzerwe ngekurumwa ngekachipuka kanozi nhunga zvakashata maningi zvinoda kuti zvidziirirwe kuti zvione kurapika nguwa ichipo muntu asati ashatirwa.

Mitombo iriyo mazuwa anaya imweni yakakosha ngekuti inotidetsera kuti tikasire kurapika uyehe imweni inoita kuti tinge taane utano hunogara hwakasimbiswa hudina mituso imweni inozobudiswa kubudikidza ngekurwarahe.

Imweni mitombo yatinopuwa kuzvibhedhleya inoda kutenga yakati wandeyi ngekuti dzimweni dzenguva mithuso yakhona inenge yeikwira zuva ngezuva zvinoita kuti pamweni patinoida hee inenge yakwira mithuso yakhona isingachatangiki.

Mitombo yechizvino-zvino, yemazuva anaya yakanakira kuti inongooneka peshe-peshe, zvitoro zvinotengese mitombo zvadzara mundau dzeshe. Zvodetserahe isu kuti kana torapika tirapike ngemazvo, uyehe ngekukasira.

Mitombo yaayo mazuwano yodetsera kuti yokasira hre kurapa antu angadai ane zvirwere zvakasiyana siyana zvingadai zviri kumanikidza ....kuzorapwa muntu otorarama anacho chirwere kuburikidza nemushonga yaayo mazuwano.

Mitombo iriyo mazuva anaa yakanakira kuti imweni yakhona inenge yeitotapira kuti agumani nekuhwe meno kuti kunyangwe uri wega auzwi kushata zvinoita kuti usazorwadziwa kana kurutsa weimwa.

Mitombo yaayo mazuwanaya imweni yacho aikurudzirwi kuzi munhu angoitora tora kudai ngeimweni inomwiwa ngeafana echizuwano anoite ekuimwa kunga arikumwa mvura kubeni inodhaka apa inenge yakasirirwa chikosoro eee besha mupengo hino aikurudzirwi kuti tingoitora tora.

Mitombo iriyo mazuwanaya yakabanaka maningi kuti imweni yakona inenge yeidetsera mukurapa nezvimweni zvetisingaziyi kuti tinorwara ndizvona. Ngekuti inodaro yeitorapa zvirwere zvakati wo zvetisingatoziyi.

Mutombo yaayo mazuwa ano yanakirw chiro chimwe chekuti auna nguwa yekubaiwa kujungwa ngemadhokodheya kuzvibhadhlera munhu wakungozvitengera kuzvitoro chinotengesa mutombo otozvidududzira ari ega.

Dzimweni dzenguva mitombo yekudhaya dzishandiswa nevantu vanodziziya asi mitombo yamazuvano ndodzava kushandiswa kwete kuti muntu unotsenga mashakani kuti muntu akwanise kurapika zvakanaka.

Mitombo yemazuwa anaya yakanaka maningi nekuti imweni yakhona tinoipuwa kuti tiisevenzese tiritega pasina unotiringira imweni yakhona tinenge teiringirwa ngemadhokoteya tiri kuchibhadhlera.

Mitombo yekuite yenodududza yakaite mvura yokuridzirwa kudarikona yona yekunwa ari mapirizi inoita kuti muntu apore nelukasika uyehe pasizi kumbomutse zvimweni zvirwere.

Mitombo yemazuwa anaya yakakosha maningi ngekuti inenge yakawongororwa kuti unorapa zvirwere zvimweni zvinorapika kubudikidza ndiyona. Inosisirwa kuti muntu apuwa unenge eyitora nemazvo.

Mitombo imweni yatoopuwa kuzvibhahlera yakanaka nekuti kudhayako muntu waikwanisa kuita mwedzi weshe eimwa guchu kuti apore. Asi mazuva anaya muntu kungomwa mutombo kwemazuva marongomuna muntu otopora.

Mitombo iriyo mazuva anaya, imweni yakhona haichangotengwi peshe-peshe. Antu okurudzirwa, ndizvo zvirikutsinidzirwa kuti antu atenge mitombo iyi kuzvibhedhlera kana kuti kuzvitoro zvinenge zviripamutemo, kutengesa mutombo.

Mitombo yegosorwa yaayo mazuwa anaya yodetsera ngekuti muntu unoita ekumwa pahuro povhurika pega besha rotiza zvodetsera kuti kurapika kwaanyore mazuwa anaa.

Mitombo yatinosisirwa kuzi tinge teitenga mazuwa anaa imweni yakhona yakakosha ngekuti taidai teingohamba mumapato tisina utano hwakanyaso kugwinya asi tinozwi tengai mitombo nekuti vanenge vaona kuti ndizvona zvinosisirwa panguwa yona iyoyo.

Mitombo iriyo mazuwa anaya inodetsera mukudzasa kurumba kwengazi uyehe mukudetsera nyangwe kurapa zvirwere zviriyo mazuwa anaya zvingadai zviri zvemarenje kana kuti zvemapapu ,kana zvemoyo anhu odetsereka.

Mundaraunda andu anokuridzirwa kuti ambodhibana eshe ingadai ari andu akuru ingadai airi ndombi ingadai ari majaha anombokuridzirwa kuti ambosiya zvimunda zvavo nemahlaseya avo amboona nguva yekumbokueukura neazaya zvinoita kuti pfungwa dzimbovhurika.

Mundau yedu anamai eshe angadai ane huwana hudori dori, ari kusisirwa kuti vapindehe mumapato akadai ngeanoona ngezveutano hwaana. Zvinotidetsera kuti kunyange anamai vanenge veifundiswa kuti vanochengeta sei vana adoko.

Ana anofana kurapwa zvakafanana tisikatarisi ndaya yekuti uyu wakadai, uyu mutsvuku, uyu mutema, uyu wakareba . Ana anofana kurapwa zvakaenzana kuitira kuti hutano huchengetedzeke muntaraunda uyezve tidzivirire kupararira kwezvirwere kuvana.

Dzimweni dzenguwa mumphuri mwona umwomwo munodaro munemphuri yapatsanurwa ana oshaya hutano hwakwanaka ngendaya yekuti mai nababa nguwa imweni haazi kupa ana zvinodziya zvinokonzera izvo kuti ana aite gararwa . Ana anofanirwa kurapwa zvinoita kuti hutano hwawo huchengetedzeke.

Utano hweana hwakakosha, uye yakakosha ngekuti unobata andani eshe neutano hwavo nekurerwa kweana, ichibetserahwe kuti vana vakure vaine utano hwakanaka, uye kurapwa kweana muzvibhedhlera vanorwara kuti vagare vane hutano hwakanaka.

Anthani eshe anokurudzirwa kuti agare akagwinya ngeveutano. Warwara weshe anokurudzirwa kuti aende kuchibhedhlera, oopuwa mutombo unoenderana ngechirwere chaananacho, kuti muntaraunda musaite anthu ane utano wakadzakira.

Kunezve bandla rinoona nezvekurapwa kweana. Kunodetsera maningi ntaraunda pakuchengetedza utano hweana, kurapwa kweana anorwara, kudzivirira zvirwere kwodetsera kuti ana agare akagwinya maningi kuti asarwara rwara.

Ana eshe, hwana hudori dori hune kodzero dzahona kodzero dzekuti hurarame nehutamo hwakabaati hwee hwakanaka hweirya hweiguta, hweikudze ndani nekureba kuite kunge mbiti.

Vana vadodori veshe vanekodzero dzakona dzavanopuva ivo vega. Kusanganisira kuva nenguva yekuenda kofunda pasina mutuso vavanodusa ivo. Asi vabereki vakona nehurumende veidetserana kuti ana afunde.

Ashandi eshe emuzvibhadhlera anodetsera kunyangwe naana kana naanamai, anodetsera munthu weshe hake kuti azwe zviri nani kana eirwara kana kuti hama yake yeirwara kuti izwe zviri nani.

Mu ndaraunda medu muno sisirwe kuti munge mune ndau dzinozo swera ana eshe eitamba ei emba ei fundiswa he nge antu akuru kudai ei bhiirwa ngano yechinyakare.

Maungano anorongwa ngevanoona ngezvekutano hweantu. Akanaka maningi ngekuti amweni anengeane zvinoshupa mupfungwa. Zvimwe zvinobetserahe kuti dzimweni dzenguva unotoona kubetsereka kwavaita mabhuyo nevanobetsera.

Ana eshe ano siridzirwa kuti achengetedzeke utano hwawo zvinoite izvo kuti zvidetsereke kunana mai pangadai pakuru kuva rerera po ama mai anenge akuitirwa nyore ngekuti ana anenge ane utano hwakanaka maningi.

Andani eshe anosisirwa kuzi ange aizooneka eiendavo kumabhuyo anounganidzwa kungano dzakasiyana-siyana. Imwe misangano inobetsera kuti inotifundisa pasina mutuso.

Mwana weshe ungava ntombi ringayejaha ungava mudodori wemene unosisirwa kunzi awone kodzero dzake dzekurapiwa ngekufundiswa ngeabereki ake

Muzvibhedhlera mune bato rinoona nezvanamai akadzitakura ngekuvaita kubetsera kuti abare. Rinotsinhirahe kuti anamai eshe ange akazvichengetedza kuitira kuti mundani unenge ari mundani mavo inge eizoona upenyu hwakanaka.

Mitemo yeshe ingadai yeisisira kuti muntu wega wega arapwe ngemazvo uyezve antu eshe angadai ari echidiki anosisirwe kuzi akarwara ungadai ngegotsorwa rega unosisirwe kuzi aende kuchipatara andorapwa ngemazvo.

Bato rinoona ngezveutano hweana nanamai rinosisira uyehe rinotsikirira reitsinidzira kuti ana eshe nana mai vapuwe kodzero dzawo ingadai iri nyaya yekuti mwana weshe unofanira kuenda kuchikora .

Vashandi vakakosha ngekuti ndivo vanoita kuti mabasa ose ashande zvakanaka vachibatsira mukurapa, kudzidzisa ngekugarisa matambudziko evantu zvakanaka. Vantu veibetsereka munharaunda nyika yedu yoenda mberi.

Mishina yekurapisa muzvibhohleya inotidetsera maningi mazuwa anaa nekuti antu akukasira kuonekwe zvirwere zvawo nekukurumidza. Munhu aacharambi eirwara wakungoti akangozwa patifi otorumbe pachibhedhleya, chirwere chotozi nanamazvikokota nonge munhu otorapwa nguwa ichiripo asati akuwara maningi.

Kune mapato anoona nezvehutano hwaantu eshe kusanganisira andani. kusanganisira antu akuru. Zvoita kuti antu arapwe anekodzero dzavo dzekuti hakwanisi kuzorega kurapwa kunyangwe arwara zvakadini.

Muntu unosisirwa kuti akone kuzvibata, uyehe vamweni vawane nguva nekureketa ngamwe .Panguva yega yega pavhiki rimwe narimwe mhuri yega yega inosisirwe kuti imboite mabhuye neana ayo pantaramo dzavo.

Mitombo iriyo mazuva anaya ino kurudzirwa maningi uyehe muntu uno sisirwa kuti ange eizozvi chengetedza kubva ku zvirwere zvaka siyana siyana zveiti detsera kuti ndau yedu igare ine antu aka pona asingarwari.

Muzvibhedhlera mokurudzirwa kuzi anamazvikokota anoita nezvekurapa antu vasashandise maziso akona ega asi vadetserwe kunyangwe nemichini iriyo mazuvanaya.

Mukurapwa muntu wega-wega unofana kuti arapwe dzisina sarudzo kuti zvingadai, uyu unodai ari wepadera kana kuti uyu murombo, Asi muntu weshe unofana kurapwa zvakafanira, uyehe pachena pasina mutuso.

Ashandi anodetsera nharaunda nekushanda muzvipatara, nzvimbo dzekurapa vanodeysera pakurapa varwere, ana nanambuya mutekede uye kuchengetedza utano hweantu.

Muntu weshe une kodzero yekurapiwa pasina mutuso wakakura zvisinei nekuti muntuyi murumbwana kana kuti ndimai kana ndibaba vanofanire kuzi arapiwe pasina mutuso kuchibhedhlera.

Muzvibhadhlera moonekwahe michina inobetsera kunyangwe vashandi vemwo. Kungadai kurikusuka kana kuchenesa muchibhadhlera, uyehe zvobetserahe kuti antu arapwe ngenguva arapwehe ngemazvo.

Kune zvirwe zvingadai zvisinga onekwe ngemadziso evantu vinenge zveitosa kuti vashandise michina muzvibhedhlera umu zvinodetsera antu kuti zvirwere izvozvo zvikasire zvionekwe anhu arapike ne guwa agare neutano.

Antu muzvipatara, aakudetserwa nyore, ngekuti ashandi anoseenza muzvibhodhlera, odetsera maningi kukurapa, nemukuita maningi kuti anhu agare aine utano.

Vashandi veshe vanodetsera ntaraunda nekushanda pamwe mukurapa varwere, vanochengetedzahe hutano hweantu, uye kuita kuti mabasa ezvipatara nezvibhedhlera ahambe zvakanaka, eya tinozvibonga maningi.

Anachiremba okurudzira antu eshe, kuti aone mushonga kubva kumafamasi dzinovaidzo ndau dzinotengeserwa mitombo yeshe. Asi antu haasi kukurudzirwa kuti andotenga dzese-dzese pasi pembuti.

Mafamasi akakosha ngendaa yekuti munharaunda anopa mishonga yakachengetedzeka, kudetsera antu kurapwa ngenguwa, uye kuchengetedza utano hweshe hweantu panguwa yakafanira ngekuti antu aachango rwari-rwari ngekuti mishonga yaapadhuze.

Mafamasi anodetsera maningi anodetsera nharaunda ngekupa mishonga yakarurama ichivimbisa zvirwere kuti zvipere vanorapwa nemazvo uye hutano hwavo hurambe hwakanaka.

Kudai ngemunharaunda dzinopuwa mitombo antu achanesekani nekuenda kuzvibhehlera korapw otongoenda kotenga mitombo yawo otozvirapa ega akagara kumhatso eidududza mapilizi kuti zvinake.

Zvitoro zvinotengesa mitombo zvinosisirwa kuti zvinge zviripachena pasizi kufishika nekuti muntu engadai ezoshupika kuti atsvake..zvinobetsera kunyangwe vanorwara varapike nenguva .

Zvitoro izvi zvinofana kunge zviri pachena chena pakadai ngeparutii pepato kudetsera kuti unyangwe muntu aripa mujaho akasire kuona mutombo ngenguwa yakafanira.

Zvitoro zveshe zvino tengeserwa mitombo zvinosisirwa kuti zvinge zveizoisa zvikwangwari zvinodetsera antani veshe kuti vange veizoona pakachenapo kuti panechitoro veizo betsereka

Kune zvitoro zvingadai zveitengesa mitombo yeshe yeshe zvitoro izvonazvo zvinosisira kuti zvinge zvine mapepa akakwana uyezve anokodzera anoenderana nemitemo yenyika.

Zvitoro zvinotengeswa mitombo zvinosisirwa kunge zveizodetserwa muntu weshe pasina kusarura kuti ungadai ane mare kana asina asi chinenge chichida kukosheswa kuchengetedza hupenyu.

Zvitoro zvinotengesa mitombo dzinosisirwa kuti zvidzisire mutuso kuti munhu weshe ange eizoporeswa inozopeisira yeizorapa pasizipo mheisirana kana kutengesa pane mutuso yakakwiya maningisa.

Zvitoro zvinotengesa mitombo zvinokurudzirwa kuti zvinge zvirizvo zvinotangazve kuchengetedza utsanana uyehe kukurudzira hantu kuti achengetedze utsanana kuitira kuti anthu anorwara aite ashomani uyahe mare yemweni ione zvimweni zvekushanda kusiya kwekutenga mutombo.

Zvitoro zvinotengesa mitombo zvadai kuwanda ungadai weipinda mupato iri inongoona mitombo yakadzara peshe peshe asi mitombo iyi inosisirwa kuti munhu unoitengesa azopa munhu unenge eirwara ngechirwere chakona.

Muzvitoro zvinotengesa mitombo zvodikanwa kuti zvingoiswa mundau dzese dzeshe, kuitira kuti pane vanorwara nguva dzisidzo dzekuti zvibhedlera zvinenge zvakakonywa zviita kuti anhu adetsereke ngenguva, arapike ngenguva zviyikudzwa.

Zvitoro zvinotengesa mutombo ngezveutano, mitombo yakona inofana kutengeswa zviripamutemo uye zvisiri muchihwande, kutengeswa pachena kuti muntu wese ahambire uye mutuso uri pasi.

Mitombo yemazuva ano aya yodetsera pakuti inofanirwa kuwanikwa muzvibhedhlera nemituso iripashi pezvibhedhera zvinofanira kudetsera vantu veshe pachena.

Antu eshe hachamiriri kuende neana kana kuti aende neanorwara kuzvibhadhleya, otongotsvaka mishonga yavo munzvimbo dzinotengeswa mitombo. Ee mungadai muri mutaundi mungadai muri mumamisha zvoonekahe.

Imweni mitombo yetiri kutengeserwa muzvitoro zvinoona ngezveutano aisi kukurudzirwa neye utano ngekuti imweni yakhona yowedzerahe kuti tirambe teirwara kuuyisa mamweni matambudziko.

Mitombo yeshe yoonekwa mukuhamba kwedu mumapato imweni yakona inotengeswa muzvitoro zvitengeswa mitombo zvingadayi zveizotengesera amweni antu kubudikidza ngekuti muntu unonga aenda nechipasera chinonga chakadhindwa ndimuzvinakokota wekupa mitombo.

Zvitoro zveshe zvingadayi zveitengesa mitomo zvinosisirwa kuzi zvinge zveitengese mitombo pajekerere uyehe nemithuso iringechepashi kuti muntu weshe ungadayi kurwarirwa kana kurwara ane.

Zvitoro zvingadayi zveitengesa mitombo yakasiyana siyana, zvinokurudzirwawo kuzwi zvinge zveitengese mitombo iyi ngemithusu yakaderedzwa kuitira kuti muntu weshe ahanirewo aone kupona.

Mitombo yeshe yetinoona mumapato mukuhamba kwedu yakanaka ngekuti imweni yakhona yotengeswa muzvitoro zvinotengese mitombo zvinotodai ine mituso yeshe inotengese mitombo uyehe zvinenge zvakapuwa kugomo nehurumende.

Zvibhadhlera amuzimwo mwega munoita zvekutengesa mutombo ee kune zvitoro zvino zvinotengesawo mutombo antu eiona kurarama ndizvona ungadai ari atengesi akhona kana anototenga akhona anotoraramiswa ndizvona ngekuti kuzvibhedhleya kungaita kuretu.

Imweni mitombo yatinotengeserwa muzvitoro zvinoona ngezvemutombo yakanaka maningi ngekuti imweni yakhona inenge yeirapa zvemene mene uyehe inenge yeirapa ngemwazvo apatinenge taiona ngemuthuso wakanaka.

Zvitoro zveshe zvingadai zveitengesa mitombo yekurapisa zvinosisirwa kuti zvinge zveitengese mitombo ngemutengo uri pashi uye vanofanira kunge vane mapepa eshe angasanganisira marezinesi ekutengesa.

Zvitoro zveshe zvinotengese mitombo zvinokurudzirwa kuti zvipe vantu mutombo unonatse kurapa chirwere cheanenge atsanangura kuti aone kudetsereka kudai kunge eirwara ngechirwere chimweni opiwe mutombo usiziwo, unofa pheyani.

Makhambeni utano everuzhinji anosimudzira kushandiswa kwemitombo yakadai ngeyekugezesa nyara, aanoti masanitaiza, anodetsera ntaraunda nekudzivirira kupararira kwezvirwere zvakadai ngekorera uye kuchengetedza utano hweantu.

Chengedzo dzeutano hweruzhinji inobetsera maningi kunharaunda nekudzidzisa antu ngezvekuchengetedzwa utano, kudzivirira zvirwere uye kuchengetedza hupenyu hwavo kudai ngegomarara ririyo mazuwa anaya.

Hurumende yakasisirwa kuzi inge yeizopa antu mukana wekumboti vamboonana veitamba veshe, nyangwe irimutambo zvinoita kuti nyangwe avo vanorwara vaonewo utano kubudikidza ngemukuhlokeka mupfungwamo.

Tinayo mitambo yakadai nge ngeyekufundisa nyika ngezvemamiriro eutano wepashi reshe. Tinoikurudzira kuti idetsere pashi reshe ngezveutano .

Zvibhahlera zvinofanira kudetsera vantu veshe vasina muduso ngekuti ndaramo yakakosha, izvi antu anofanira kubhurwa eifundiswa zvisina mutuso maererano ngezveutano.

Kunze kwekunge tine zvibhedhlera, ana mazvikokota anoona ngezveutano anosisirwa kunge vechízovhurahe amweni mapazi. Mungadai muri mundau dzinogara antu dzinozorapirwa antu asina mutuso.

Hurumende inosisira kuti mapato angaona ngezveutano ange eizounganidza vanhu veifundisa maererano ngezveutano pasina mutuso. Vanenge veifundiswa uyehe veiite mabhuyo.

Pane nguwa inosisirwa kuti gore negore izonge pane nguwa yekuyambirwa nekufundiswa padera pehutano hwedu zuwa ngezuwa.

Antani eshe anokurudzirwa kuzi agare akachengetedzeka kungadai kune zvirwere zvinokonzerwa ngekurumwa ngezvipukanana ungadai kune zvirwere zvinokonzerwa ngemwando zvakadai ngebesha mupengo rinodai reitishungurudza zuwa ngezuwa.

Muzvibhahlera amusimo mwega munorapirwa antu antu mazuwa anaya akurapirwa munzvimbo dzakasiyana siyana antu madhokodheya nanamazvikokota vohambira vantu mwaanogara kuti arapirwemo.

Mapandiko eshe anoona ngezviutano anosisirwa kuti ange eizoenda mundau dzakasiyana siyana pashi reshe veifundisa vantu pasina muduso veidetserazve vantu ngezveutano kuti vantu vaone ndaramo dzakakura.

Ikurudziro yavanoti iyo muchiyunhu (campaign) yakabakosha maningi ngendaa yekuti dzimweni dzenguwa umweni muntu ungadai eirwara kana kuti akambosangana nedambudziko rimweni asizi kufundiswa hino tinokurudzira ma(healthy campaign) munharaunda kuti antu afundiswee ngezvirwere zvingadai zviri zvebesha mupenga radai kuenda kana shura matongo zvodetsera maningi kuti antu arapwe.

Antu eshe ano senza mu nzvimbo dzinenge dzei ita nezve utano ani kurudzirwa kuzi ange eizo fundiswa maererano nemuku fundisawo andini eshe mu jekerere kuti ange eizo detsereka pasina mutuso.

Kunevo boka rinoona nezveutano hwepabonde nekurera. hunobetsera ntaraunda nekudzidzisa antu nekuchengetedza hutano hwpabonde. Kudzivirira pamuvri usingadivi, uye kuchengetedza hutano hupenyu hwemadzimai neana.

Madhokoteya naana mukoti vanosisirwa kuzi varambe veifundisa vanthu veshe kuti iryai zvine utano.......

Muntu weshe unosisirwe kuti afundiswe zviri zvinozoadetsera mukurarama kwawo. Zvinoita pundutso uyehe zvinodetsera mukuwandudzwa kwemare nokukuwandudzwa kwechikafu.

Anyamukuta kana kuti andani angadai eirapa antu anosisirwa kuzi unge eizopa anamai eshe aneana awo rudetsere maererano nekuchengetedza utano wevana adodori.

Ana mai vanOdai vakazvitakura kuzi ange eizoramba veienda kunoona chiremba kuzvibhadhlera kusi vakwanise vange veizoziya kuti nguwa yavo yokwana ere kana kuti pachipo.

Imweni midziyo inobetsera kuongorora utano wemuntu dai ari kundau kwake kumbatso kwake unotibetsera kuti kucbibhadhlera akuchaenderwi nyonga nyonga yekumgohamba hamba mjntu eyiemda koongororwa muntu unozviongorora ari ega kumbatso kwake.

Kune mapato anoona ngezve utano hweantu kusanganirirawo madhokoteya seamweni zveidetsera nyika yedu kuti izorapa antu.

Mitombo yetitambo yemapilizi inodetsera nharaunda ngekuti atambi aachasiiwi eirwara kana akakuwara odzokera kotamba munhandare akagwinya, zvokonzera kuti nyika yedu nenzvimbo yedu irambe yeienderera mberi ngezvemitambo izvi.

Chiremba wemuthambo wakakosha nekuti unobatsira vatambi kudziirira kukuwara, kurapa kana vakakuwadzwa uye kuvadzorera kumithambo vachinge vagwinya. Bhisaidzi kuenda kuzvibhodhleya, pachirungu anoti besides kuenda kuchibhodheya kwakanakahe ngekuti vanonge vachitapirwa munhandare.

Takaningira paatambi panapa, angave matambi anotamba bhora ,anagave atambi angatambeyi, mazuvaanaya havachangokuvari kuvari ngekuti anachiremba odetsera maningi mukuchenjedza atambi kuti asatambe eyikuvadzana uyezve akakuvara adzoke akagwinya maningi.

Sipotsi medhisini yakakosha ngekuti inobatsira pakurapa nekudzivirira kukuwara kunoita panguwa yemitambo inobatsira vatambi kuti vagare vaine utano hwakanaka uye vadzoke kumitambo nekukurumidza zvinoita kuti nyika yedu ienderere mberi.

Vatambi veshe vanosisirwe kuti vange nezvibetsero nezvikwanisirwa zvinozovadetsera kunyanya nyanya vachitamba. Dzimweni dzenguva vanowirwa ngenjodzi yekukuwara pasina mitombo yekuti arapwe anozvibetsera ega ngemidziyo yake.

Munthu weshe, ungadai uri mutana, ungadai uri mudoodori, ungadai uri munthu wakura, unosisa kuzi unge weipindawo kune zvemitambo, ngekuti zvinodetsera kuti marenje nemabhonzo edu agare akagwinya.

Vatambi veshe, vemitambo yakasiyana-siyana anosisirwa kuti ange eizotamba neutano hwakanaka, uyehe asikazokuwadzani pachawo. Vakakuwara vanofanira kuzi vaonekwe ndiana chiremba.

Atambi eshe anotsidzirwa kuti asashandise mafembo kana kudai ngekupinda kotamba vane mwiri isizi kugwinya vanotsidzirwa kuti vatambe vakagwinya uyezve vakakuwara vasarambe veuenderera varapwe ngenguwa kuitire kuti vadzoke kotamba vakagwinya .

Muzvibhedhlera murikukurudzirwa kuzvi munge meizi muitengeswa kana muipuva mitombo inobetsera atambi kunge akuvara. Aone kubetsereka ngekukurumidza, uyehe vagare vanehutano hwakanaka.

Vashandi veshe avakurudzirwi kuti vatore mafembo kuti aone Simba rekuti arumbe anokurudzirwa kuti ashandise nyama yawo yakadaro aremba anokurudzirwa amwe mvura yakawanda ngekuti ndomutamba wakanaka kwete kutora mafembo.

Rudetsero runopiwa atambi kana akuwara runozwi iro rubetsero rokutanga, runobetsera atambi kuti asanyanya kukuwara maningi uyezve kuti akasire kupore ngekukurumidza, ngechimbi chimbi.

Madhokodheya anodetsira maningi kuvatambi anenge ari pakati pemujaho kana pakati pebhora kuti akwanise kubuda munhandare akagwinya kana kuti oozwe zvirinani apetukehe kotamba aakuzwe zviri nani.

Kumitambo atambi azhinji anosisirwa kuzi ange eizofundira ari ega eiswatanudza ingaa mirenje yakona kana kuti dzingaa nyara kuti oenda kumitambo aende akagwinya.

Anhani eshe angadai eitamba mitambo yakasiyanasiyana anosisirwe kuti kana einge akuwara apiwe mitombo chaiyo chaiyo eeh yepajekerere isazoita pamuromo ngekuti mituso ingadai yabviswa kuti muntu arapwe ingadai yeida kuzozikana.

Atambi eshe anozosisirwa kuti vaende paongororo vasati vatamba kuti vaonekwe kuzwi mumwiri mwawo hamudaingai mune mimwemitombo isingatenderwi kuti vatore vasati vatamba mitombo ino iyi haikurudzirwi.

Kurapwa kuburikidza neruxunga kana macombiyuta kunodetsera ntaraunda nokuti kunoita kuti antu awane rudetsero hwekurapwa nguva ichipo pasina kuenda kuchibhedhlera.

Kufunda kodetsera mazuva anawa ngekuti muntu eirwara hachasweri eitinywa tinywa kana kudhokonywa kuti aonekwen kuti anechirwere kutongoiswa pamuchini muntu otoonekwa chirwere otopuwa mutombo wakona kuti aone kupora.

Kurapwa mazuva anaya kwaanyore nekuti hayi muntu unoite ekuongororwa ngemuchini kuti apuwe mutombo unoenderana ngechirwere chake. Hazvichangoitwi neanhu eshe-eshe zvekuti nyangwe naanani epashi pemiti ...

Imweni michina yotengeserwa kunyange kumunhu usingarwari nekuti inodetsera kuti panguwa yaachazosangana nedambudziko rekurwara kona ikoko unenge eizozvibatsira pachake ega.

Kune imweni michina ingadai yeizodetsera madhogodheya anodai anosisirwa kuzi ahambe nawo peshe paanenga ari. Yodetserahe kuti pona paanonge oorapa, asazoatsinza.

Imweni michina yayo mazuva anaya yodetsera kuti antu arapwe ngenguwa uyehe varapwe pasina kudusa mutuso zviro zvizhinji zvoitwa ngemichina dzayo mazuwa anaya Amen.

Imweni chibhadhlera inotengesahe michina yekuti muntu ungadai ane chirwere chekumanikidza kweropa, Odzirapa nekuzvitarisazve akona ega kuti aziye paamire.

Muntu akarwara ngegomarara, unokurudzirwa kuti ashandise mushonga yekudhaya, inodetsera kuti muntu agare akasimba ngendaa yekuti yemazuwa anaa yokonzera he zvirwere zvimweni.

Mitombo yechiantu inodetsera nharaunda kurapa zvirwere. Kusha kushandisa mbiti nemagariro eantu zvichidetsera kuchengetedza tsika dzeantu neutano hweantu munharaunda. Pamwechete nekuchengetedza utano.

Mitombo yekudhaya yakanakira zvakawandisa ngokuti imweni yachona aiiti zvekumwiwa semapirizi, imweni yachona unototsenga weitorapika pasina kushata kana kuzhazha kunenge kweiita zviro zvakadai ngemapirizi otorapika ngechinguwa chidoko-doko.

Muntu weshe unosise kuzi asati aende kuzvibhedhlera korapiwa, atange ambozama kutorawo mitombo yekudhaya, yakadai ngemahlakani, yaishandiswa neechinyakare.

Mitombo yekudhaya yakadai ngemashakani, makwande, imweni yacho inogadziriswahe guchu yakanaka maningi ngekuti inotidetsera mukuvandudzwa kwengazi uyehe mukutirapa zuva ngezuva.

Mutombo yekutsenga ari mahlakani kana kumwa uri muto wakjona wembiti kana kutora midzi yakanaka maningi ngekuti inodetsera muntu kuti arapike pasina muthuso.

Mitombo yakadai ngemashakani inodetsera ngekuti dzimweni dzenguwa inotoshandiswa semuriwo, kuryisa ndiwona sadza, pamweni pakona inotodetsera he mukurapa mwona umwomwo, tinoida maningi ngekuti dzimweni dzenguwa inodzinge nzara yodzingahe zvirwere.

Mitombo yekudhaya inosanganisira mashakani, midzi, mbiti kunyangwe nemakwati azvona zvodetsera mukore uno. ngekuti dzimweni dzenguva mitombo yekutenga muchitoro ingadai yeidhura kuzodetsera kuti muntu angopinda mushango orapika.

Mitombo yekudhaya angaa mashakani dzingaa mbidzi dzinotibetsera kunyangwe kuchengetedza makanda edu dzimweni dzakona tikadzidzodza kungaa kuhope ,hope dzedu dzinohlamburuka yaamho eitidetsera kuti tihambe teiti ngwetu-ngwetu kupenya.

Eh teiningira pambiti kana kuti teiningira pamashakani embiti, tinoona kuti mashakani kunyanya mashakani anobetsera maningi. Angadai ari emukatapeya anobetsera kuti antu amwe muto wachona kana zvadhibaniswa ngemaremoni kuita kuti antu arapike.

Rona ramunoti shango rinodetsera maningi ngekuti rimweni rachona ndiro rine chikafu chinoite kuti miri yedu itichengetedze kubva kuzvirwere inotahe kuti miri yedu ikure zvakanaka.

Mitombo yaidai ichishandiswa kudhayako yakanaka ngekuti imweni yakona inorapa zveshe uyehe tinoona pasina mutuso ngekuti imweni tinopinda mugwasha totobhoilisa mitombo.

Mishonga yechiantu pakurapa gomarara inodetsera maningi nharaunda nekupa dzimweni nzira dzekurapa uye kuderedza marwadzi ichidestera zvevarwere netsika dzedu dzechinyakare dzekudhaya.

Antani eshe angadai eifunda anokurudzirwa kuzi afunde maererano ngekugadzira mitombo veishandisa mbiti ,masamashakani ngemidzi anoite izvo kuti tiwane mitombo ngemitengo yakadereka.

Mutombo weshe unodetsera maningi unoite kuti antu agare anehutano hwakanaka, asarwara-rwara kudai ngemarenje anodai kunesa mazuva anaya. Moita anoiti kumanikidzwa kweropa yavanoti bhiiphii, yadai kupedza vantu, yorapiwa ngemitombo yekudhaya.

Mutombo yechiantu yakanakira kuti haidhuri kungopinda mugwasha votokwazha mashakani kana kuti votobvita mbidzi votoona kuti vapona, vosvika votokwatisa votopona.

Kuneimwe mitombo yakudhaya yakusikwe kuti iite yemazuvaanaya kubudikidza ngekufunda kwema dhogodheya neamweni vanoringira kuti detsera kuti hutano hwedu seantu, senyika hunge huri parinani.

Mitombo imweni yekudhaya inobetsera mukudai nemukusuka mundani neantu anenge aingorwadziva ngemundani pano ngeapo. Inobetserahe vangadai vane marenje anorwadze. Yobetserahe kunyange nevane zvirwere zvinodai zvisikazikani mitombo yekudhaya inobetsera maningi.

Mitombo yechi andu yakanakira kuti aidhuri kungono bvita mishango mugwasha muntu woto shandisa muntu woto pona uyezve ino betsera maningi ngekuti aizo mutsi zvimweni zvirwere.

Mitombo yechinyakare umwe unoshandisa mashakani, umwe makwande kana kuti kushandisa midzi zvinoita kuti muntu apone pasina mutuso.

Pamweni ana mazvikokota ana chiremba haachaiti zvekutengesera antu mitombo yamazuva ano angava mapirizi kana zvekumwa akutoatengesera midzi yekudhaya kuti ashandise semitombo yachona .

Imweni mishonga yamazuva ano aya yokurudzirwa, mitombo yakagara ingoriyo kubva kudharako inodetsera kuti muntu kunyange ane chimwe chirwere unongopuwa kunzi enda unotenga chakati nechakati otopona.

Mitombo yatinoona mushango kana kuti yatinorima tega ,ndoyinonyanya kukurudzirwa ngekuti aina mithuso wainobvisirwa, uyehe imweni yakhona ,aina zvirwere zvimweni zveinozosimudze mumwiri dzedu.

Mitombo yekudhaya yakanakira kuti imweni yakona ayidhuri ngendaya yekuti inenge yeizoonekwa peshe peshe. Nyambisa imweni yekutenga yeizodhura kuitenga. Mikosi yakona inenge iri padera.

Mitombo imweni tinotoiona kunyangwe pandau patinogara pambatsopo tinenge teitosangana nayo zuwa ngezuwa teitsvaira asi tisingaziyi kuti ndiyona kunyanya nyaya imweni yakona inenge yakafishika muvhu ingadai iri midzi.

Mitombo yekudhaya imweni yacho inodetsera mumwiri mwedu kungadai kuri kusuka zveshe zvakadai zvinosvipidza ngazi uye zvingaita kuti tirware, mitombo yekudhaya inodetsera pona apapo inodzakisahe nekumanikidzika kweropa kuti rihambe zvakanaka.

Mishonga yechiantu inodetsera ngekuti inopa nzira dzekurapa dzinoshandisa tsika nemiti nemushonga kuchengetedza tsika uye kuvandudza utano hweantu pasina zvimweni zvirwere zvingadai zveimuswa zvine zvakazviatira hazvo. Munhu unongodududza mutombo wechiantu .

Azvichadi kugara ngechirwere nacho mumpatso zvode kuti washaya mare yekutenga mapirizi, mutombo wechiyungu wemazuwa anaa wotopinda mugwasha wotombohwasha hwasha weimbotsvaka ingadei iri midzi, angadei ari mashizha, mashakani kuti zvimboite nani, ngekuti unofa urimwo mumhatso.

Mishonga yechiantu yekudhaya yodetsera nharaunda yokurapa zvirwere zvakasiyana siyana kuchengetedza tsika nemagariro uye kupa antu nzira dzakasiyana siyana nekuaudza nedzekuaudza nekuafundisa anhu eyauo ushandiswa kwainoitwa kuchengetedzwa utano zvisina kuzo mutsa zvirwere kudai ngezviyaayo zvaayo zvemazuwa ano inomutsa zvimweni zvirwere.

Mishonga yechianhu yakakosha ngekuti inodetsera pakurapa zvimwe zvirwere ichishandisa tsika nemiti yemishonga. Uye inobatsira kuchengetedza tsika neruzivo rweantu ekare, ichiita kuti antu apore zvisina mamwe matambudziko.

Mishonga yechiantu inodetsera maningi ntaraunda ngekupa nzira dzekurapa dzine utano kuchengetedza tsika uyezve ngekududza utano neantu pasina kukuwadzwa kweantu.

Mitombo yekudhaya inodetsera maningi kudai nekusuka mundani, kudai ngekurapa marenje, kudai ngekurapa nyara dzinorwadza inobadetsera maningi. Inoita kuti muntu agare ane hutano hwakanaka.

Kurya mitombo nemashakani kana kuti mitombo inobuda mumbiti kunobetsera. Ngekuti kunoita kuti utano hwedu hugare hwakachengetedzeka, tisangobatwa ngezvirwere zveshe-zveshe.

Mitombo yemazuva anawa haichakurudzirwi kudarika yekudhaya yekudhaya yodetsera maningi muku wandudzwa kwengazi kana kuti kuwandudzwa kwehutano nevagari vemuno.

Kutora mitombo yakudhaya angadai arimashakani kanambidzi inobetsera kuti ropa rigare rakawanda mumwiri. Amweni anotira gusha remene rinobetserahe rinovandudza ngazi mumwiri.

Mashakani nembiti dzakasiyanasiyana anokurudzirwa kuti munhu wega wega arambe amboraira , dzimweni dzenguwa teteirwara ngezvirwere zvatisingaziyi zvinoda kurapwe nemitombo yona iyoyo yationoona kubva kumashakani nemidzi.

Mitombo imweni yatinopiwa kuzvibhahleya isiri yechiantu imweni yakona aikurudzirwi pautaano hwedu ngekuti inozomutse zvimweni zvirwrere, nyambisa munoona amweni antu anozi mushongawo ngaumwiwe mazuwa marongomuna ega asisi kuenda mberi kuti usazomuuraya hee.

Mitombo yechinyakare, umwe newumwe unemashandisiro anoita. Uyezve, umwe newumwe , une yanoshandisa yeyinyatso kuyigonda. Umweni unoshandisa mashakami, umweni unoshandisa mbidzi, umweni unoshandisa makwati zveyisiyane kuti unoda kurapa chii.

Mukore unouyu hazvichakurudzirwi kuti antu anyanye kudakarira kurye zvikafu zvemuzvitoro. Antu anokurudzirwa kurya ee mbiti dzekudhaya.

Kushandiswa kwemutombo yekudhaya ndookotokurudzirwa mazuvano ngekuti imweni mitombo yetinomwiswa kuzvibhehlera zvemazuvano yakashata maningi ngekuti inomusa zvimweni zvirwere.

Kurya nekushandisa michero yagara iriko zvinodetsera kuti dzimweni dzenguwa tine teirwara ngezviro zvisikadi kurapwa ngemitombo iriyo mazuwa anaa ingadai yeizotirwarisahe tapedze kupora pane chimweni.

Imweni mitombo inosisirwa kuzi tisangotenga yekungoinda kootenga kuzvibhadhlera kana kuchitoro. Asi tinge teizorumawo imqeni mitombo inooneka kubudikidza ngemukurima kana kutsvaka kushango, kugwasha.

Mitombo yekudhaya yakanaka ngekuti tinoiwona nyore ngekuti imweni yakona tinotongo pinda mugwasha totoichera kana kukaya mashakani kana kutosvura makwati akona totoise mumvura totonwa topona

Kuteedzera zvekutengesa mitombo yekudhaya kwodetsera mazuwa anaya kuti anhu atenge zviro zvinemitengo uripashi kana kuti kutenga mitombo yemazuwa anaya inoti dhure nemitengo yakakura maningi.

Mitombo yechiantu yakanakira kuti aidhuri kundobvita mugwasha muntu wotoshandisa muntu wotopona ochitogara atori mutano asizikurwara uyezve inotidetsera zvimweni zvirwere zvitize.

Kune mitombo..... Ingadai isizi kukodzera asi tinosisirwa kuzi dzimweni dzenguva tisangotenga yemazuva anaya tishandise yatanga tagara tinayo kudhaya. Imweni yakona tinoiona kunyangwe mumhatso mwedu.

Kushandisa mitombo yekudhaya inotidetsera pakuti dzimweni dzenguwa tinodaro teizopedza mare kutenga mitombo inotengeswa muzvitoro asi imweni mitombo irimwo mumagwasha yekuti tinongopinda pasina mutuso watambodusa.

Mitombo yechinyakare inodetsera maningi kungadai kuri kusuka mundani kana kurapa zvirwere zvemarenje inodetsera maningi , tinokurudzirwa kuzi tiitore tidududze .

Mitombo yechiantu inodetsera mundau dzekushandusa mbiti mashakani zvekushando zvemugwasha mukurapa zvimweni zvirwere zvsiingaraoiki nezvimweni zvirwere